Amewo ɖo asi ɖe mɔdodo dzi he nu dzra mee, eŋuwo hã le afi ma, eŋuwo eɖewo nye eŋu dzee, eɖewo wɔ eŋu enye eŋu lɔbɔ, woɖo xexi henɔ anyi ɖe te he nu dzra mee.

Sɔhe aɖewo do aklala, wota aklala ɖe ali hedo atsyɔ na wo ɖokuiwo hele ʋe ɖumee, eɖewo do awudidi dzigbe kple atalɔbɔwu, eɖewo bɔbɔ vie hedo abɔ ɖe ŋgɔ hele atsyia ɖem ɖe eʋeɖuɖua dzi.

Ekelɔŋu ele sikakuƒe wodo eke ɖe eŋua me. Woguglu eke la anyigba koe do le afi ma. Emɔguglumɔ hã le afi ma. Ele ʋi ame aɖewo tɔ ɖe emɔguglumɔ la dzi.

agbalē le mo dzĩ aɖe le ekplɔ̃ dzí nuŋlɔti hã le kplɔ̃ dzí kɔpu ɖe eye kɔfi hã le eme kɔmputa le kplɔ̃ dzi ekplɔ̃ dzi le yibɔɔ wókɔ agbalē abe woametɔ̃ kɔpu hã le eve

Amekuku ɖaka woame ene, wotsɔ ɖeviwo ƒe nɔnɔmetata kɔ da ɖe eŋuti, wokɔ da ɖe ati zikpui dzi, wogakɔ nɔnɔmetata ɖeka da ɖe zikpui sɔe aɖe dzi, wokɔ avɔ kɔ gba na amekuku ɖakae.

Ŋutsuha tsitsi aɖewo ƒo ƒu hewo ŋu ƒom. Eŋua, woshi aŋɔ dzɛ̃ kple yibɔ nɛ. Wolé atsi ɖaa shi he ŋua ƒomee. Ɖeka kɔ eƒe ashi re dzi be yeakɔ ƒo ŋua. ɖeka hã tɔ re woƒe megbedomii. Wo katã wota avɔa. Avɔa éle ʋi kple yibɔ.

Nyɔnu aɖe tɔ ɖe eƒe dzodoƒuikplɔ̃wo gbɔ hekɔ asi ɖe ali hekɔ enuɖavɔ hekɔ bu kɔme. Eɖiɔ gaŋkui nu kom. Wokɔ amakpa heda ɖe egli ŋutsi. Atadiwɔnuwo le egli ŋutsi. Eto he wokɔ tuna nu ŋeŋiwo hã le afi ma.

Mɔzɔlawo ƒe agbadɔ, wonya woƒe awuwo sia ɖe ka dzi, woƒe tsikugowo hã le ŋgɔgbe na woƒe anyimlɔƒea, exe aɖewo le didi ƒe le to ŋuti, etowo hã le afi ma.

Fefewɔla aɖewo wole haƒoƒo aɖe ƒe teƒe hele ʋe ɖum. Wodo Ghana ƒe flaga. Awu yi ke wodoa, akpa ɖe wɔ dzɛ̃e , akpa aɖe wɔ aŋutiɖiɖi, akpa aɖe wɔ gbemu, wowɔ ɖa ɖe ta hekɔ abɔ ɖeka da ɖi ekɔ ɖeka wu ɖe yame heʋe ɖum le dzidzɔ dom ne amewo.

Amehaa ɖewo ƒo ƒu. Eɖewo tsyɔ akɔ. Wodo awu ʋee hetsɔ enu kɔ bla woƒe ta. Ɖeka etsɔ abɔ do ɖe ayame. Ɖeka ekɔ nuƒomɔ kɔ ɖee to henu ƒom.

Zikpui woame eve aɖe wodze ŋkume wo nɔ nɔewo, ekplɔ le wo dome, wotsɔ gakpo kɔ ɖo atsyɔ ɖe teƒe hekɔ seƒoƒo kɔ de eme hekɔ akaɖi kɔ de eme be wòanya kpɔ.

Ameha aɖewo le takpekpe, wotsi tre hele nya me dzrom, akpa gãtɔ bla asi ɖe akɔnu, ɖeka do awu ʋi bla asi ɖe megbe; enye yevu. Kplɔ̃ hã le woƒe dome dome.s

suku haviaɖewo nɔnyi ɖe enufia xɔme hele nusrɔm le kɔmpita dzi wónɔ anyi ɖe eve eve eve me eɖewo tso asi kɔ ɖo glã eɖewo do awu yibɔ

Tɔgbi aɖe tsɔ akɔ he nu ɖam. Ŋutsuvi ame eve hã tɔ ɖe eŋkume henɔ, ɖeka nɔ anyi ɖe gakpo dzi. Aŋego hã le gakpo dzi. Ɖeka do awu yibɔ, ɖeka hã do ʋi, ɖeka hã tɔ ɖe eƒe miame hedo awu yibɔ, ɖeka ko asi hede kotokume be yakɔ ga nɛ.

Ɖɔnɔdzikpɔla aɖewo ƒo ƒu ɖe woƒe dɔwɔxɔme. Bla asi ɖe akɔnu hedo woƒe ɖɔwɔwuwo. Ɖeka do afɔkpa yibɔ he kɔ nu kɔ tse ŋɔti hebla asi ɖe aɔe akɔ nu.

Ameha aɖewo le meli dze ƒe he le enuwo fɔm le anyigba be woadzra meli dzeƒea ɖo. Akpa gã tɔwo ɖo awu ɣi, aɖewo hã tɔ ɖe awu ɣi tɔwo ƒe megbe hedo awu yibɔ. Aŋɛ vovovowo le anyigba. Yameʋu hã le eme.

Ŋutsu woame eve ɖe wolé emɔ ɖe asi hele totrom be wòaɖi ɖe anyigba. Wo katã woɖɔ kuku ɖe eta. Ame susɔewo tɔ ɖe megbe dome hele wo kpɔm.

Ameha aɖewo le sikakuƒe, hele sika kum, ɖeka eku tsi kɔ le kɔkɔ ɖe eba me hele sika tiam le eba me, edo awu dzee hetsɔ aŋego ɖe asi hele etsia trɔ mee.

wó dekɔnu ƒe gbe dó ɖa hele ha tukpa gbemu ɖe asi hedó awu ɣi wodó dzoŋu ɖe ekɔme nyɔnua'ɖe hã tɔɖe wó xa hedó awu gbemu

Sewɔtakpekpexɔɔme, Gbadagbawo le afi ma. Ame aɖewodo awu ʋi, erewo do awu yibɔ. Ghana ƒe dzesidede hã ele egli ŋu le megbedome. Eglia ŋu wólea, glia le dzɛ̃.

Wokɔ zikpui he kɔ dzra exɔ me ɖoe, kaɖi woame eve hã le ayame. Xɔmetsovɔ aɖe hã le fesrea to, ekplɔ̃ ɖeka le exɔa ƒe dodome. Ekplɔ̃a, ele ɣi ɖe, eƒe afɔtiwo wɔ abe sika ené. Wokɔ amakpa kple seƒoƒo aɖewo hã da ɖe exɔa me, edo aŋgba wo nyakpɔ.

Ameha aɖewo tɔ ɖe eŋu gbagba dzi xe tsɔ aflaga ɖe ayame, eɖewo do abɔ ɖe ɖe eyame eɖewo do awu yibɔ hetsɔ afɔ da ɖe adzɔge.

Zikpui dzɛ̃ aɖe le exɔme, zikpuia anyinɔƒe woame etɔ̃ ele ɖeka me, ɖeka anyinɔƒe woame eve ɖeka anyinɔƒe ɖeka, wokɔ ekplɔ kɔ da ɖe xzikpuiwo ƒe ŋgɔ enukpɔmɔ hã le exɔ me, nɔnɔmetatawo le gli ŋu.

Nyɔnu woame ve aɖe, wonɔ anyi le fufu to. Egbɔ̃, koklo, le woƒe megbedome. Etsɔ eto kple tati he fufua dzi ziiimee. Ɖeka tsɔ avɔ dzɛ̃ kebla ta

amehaɖewo va dze mɛli dzeƒe hele wóƒe mɛlia dzɔm wótsɔ wóƒe akpɛtɛwo ɖasi vovovovovo eɖewo dó awu abɔ legbe awu afɔ gbɔ hã le legbe

Ɖeviwo le fefefem le ɖeviwo ƒe xɔme. Ametsitsiwo hã le afi ma hele wo dzɔm. Eɖewo tɔ ɖe afi ma hele nyame dzrom. Ɖewo do awu dzi. Ɖevi sue aɖewo hã le eme wodo awu dzi. Ɖeka do awu ʋi.

ɖevisoe aɖe woametɔ̃ wó agba klɔ ɖeka le gazea ɖe asi hele eŋu klɔm be woaɖì ɖeka hã éle agba klɔ ye velia le agba kpala agba sɔgbɔ ɖe anyigba fūu agba ma ho wóle agba klɔ lea éle agba yibɔ wonye

Amo ɖiɖim le yameŋu me, ɖeviwo kple tsitswo siã, ɖevia ɖeka esusɔ vie ko ne wòaɖo anyigba, eɖɔɔ do awu yibɔ hebla ta hetsɔ ŋatsitsiɔvɔ kɔbu woƒe ŋati.

Asitsala aɖewo ɖo asi hele dzonu dzram, le akpete vovovowo dzra, wotsɔ emotsyɔnu kɔ tsyɔ mo hetsɔ taku kɔ bla ɖe eƒe kɔme wònɔ anyi ɖe eƒe zikpui ʋe dzi.

Exɔme. Wotsɔ zikpi kɔdzra xɔme ɖoe hedo dzo ɖe exɔme. Woɖo avɔ re anyigba hetsɔ zikpi kple kplɔ̃la kɔda ɖe dzie. Ekplɔ̃a enye ekplɔ̃ ʋii. Xɔmetsovɔ yibɔ le afi ma.

Nuɖukplɔ kple dzoƒi ƒe. Kaɖi le dzi gbe. Zikpuiwo le nuɖukplɔ ŋtsi abe zikpui ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃ ene. Wokɔ agba hã da ɖe kplɔ dzi.

dzogbe tedziwo wole fli me hele etó laim afima eke sɔgbɔ ale gbegbe be tedziawo ƒa fɔtiwo ɖe do ɖa nyigbã keŋkeŋkeŋ amowo nɔnyi ɖe tedzia dzi hafi wo zɔzɔm

Edu vovovowo ƒe flaga ele afi sia hele eya ƒom. Ghana ƒe flaga le eme, Nigeria, South Africa kple bubuwo vovovo. Wotsi flaga ɖe gakpoti ŋuti.

Eŋu afɔti etɔ̃. Etɔ ɖe teƒe aɖe woŋu eƒe ŋkume he nyame dzrom le eŋuti. Eƒe afɔtiwo katã wowɔ sue. A ŋutsu a aɖewo tɔ ɖe eƒe ŋgɔ he nya me dzrom tso eŋuti.

Ɖeviwo fefe fem le woƒe kpowo dzi, wotsɔ eka he dzodzomee, ame woame eve wolé eka ƒe gɔmedzeƒe kple eƒe nuwuƒe eye eve le domedome hedzodzom hewu afɔ ɖe dzi.

Sɔveda aɖe wole gbedadaƒo. Gbe katã le afi ma woku wɔ gbe ƒuƒu eer ah sɔveda hã wobɔbɔ le gbea ɖum.

Woɖo kplɔ ɖe yevu aɖe ƒe akɔme, ayi, aha, elã koklozitɔtɔ, kɔpu xe eƒe nuɖuɖu hã le eme edo asige ɖe asi hekɔ asi da ɖe ekple dzi.

Yevu aɖewo ƒoƒu ɖe eŋu ƒe ŋgɔ. Ɖevi sue aɖe etsɔ eŋu ƒe safui ɖe asi ŋutsua hele tsɔtsɔ de asi nɛ. Nyɔnua hã etɔ ɖe ŋutsua ɖeka hã ƒe axadzi hele eƒe abɔ ɖe asi.

Habɔbɔ aɖe ƒo ƒu he atsiã ɖemee. Wole edzo dom rɛ anyigba. Ŋutsua rɛ tɔrɛ edzoa gbɔ bɔbɔ be yeado dzoa. Nyɔnu rɛ hã tɔ. Wole nyɔnu woame eve tɔ rɛ ŋutsu woame etɔ̃ ƒe megbe.

Enyilkplɔla le woƒe nyi kplɔm. Wòame etɔ. Eve le megbe domi. Enyia. Hafi ɖeka le ŋgɔ na enyia. Enyia ɖewo le yibɔ, ɖewo le ɣie

Lɔri xe nɔ tsatsa xenɔ nu dzra va tsitre ɖe teƒe aɖe le ɖo asi hele atikutsetse vovovovovowo ƒe dzram seƒoƒowo vovovovoowo ƒoƒu ɖe afi ma wo dzadzram yevua ɖeka eva tɔ ɖe enudzadzra ƒe ŋkume, edo takpui etsɔ akpete yibɔ aɖe ɖe asi

Atsiaƒu to, xexi, aŋuti ɖiɖi, eneti, tsiƒuƒe, anyimlɔba hã le fi ma, bɛ xɔ le afi ma, ame ɖeka nɔ anyi ɖe tsia me hele tsi ƒum.

Xɔdɔmime ƒe aba anyimlɔƒe, wotsɔ ahuhɔē kɔ da ɖe egli ŋu. Nɔnɔmetata ɖewo hã wole gli ŋu, gaƒoɖokui hã ele aɖakago aɖe me. Kusi xema wo ɖe na awuƒoɖi hã da ɖoa, ele afima.

Ameha aɖewo ƒo ƒu hele mɔdodo dzi ŋlɔ nɔnɔmetata vovovowo ɖe asi, ɖeka kɔ ati hele dodom ɖe ɖeka gbɔ. Ɖewo wodo afɔkpa eƒe ŋkume le ʋie, ɖewo do awu yibɔ.

Nuɖanuwo wotsɔ ɖo asi hedzdzram. Timati ɖgometɔ, enyinotsi egometɔ, adzale, aɖakago ʋi wo le ekplɔ dzi, ami hã le afi ma wo dzadzram.

Exɔtuƒe aɖe. ame aɖewo tɔ ɖe afima he anya me kum me he woakɔ wu eɖɔ ŋu. wo ɖɔ kuk ʋi, wole ame woa me etɔ, ɖeka tɔ ɖe adzɔ ge he yina ɖe kekewo kɔ aka kum me tutut ƒe.

Amerika ameha aɖewo wo ŋu wɔm. kpovitɔ aɖewo tɔ ɖe afi ma ebe ya le eŋu. Eɖewo dzidzi asi hele kpovitɔ la tutum. Eɖe wo akpa gatɔ wole awu yibɔ me.

ɖeviwo woyina woƒe ŋuɖuɖu ɖuge wótsɔ ŋuɖuɖu ɖe asi hele wó dada fiame ɖevi wɔmeve wó nɔnyi ɖe wó dada ƒe ŋuɖusi kple emia me ɖeka nɔnyi ɖe anyigbã hedó awu dzĩ

Xɔme ƒe anyinɔƒe. Wokɔ xɔmetsovɔ kɔbu fesrea to, nɔnɔmetata le egli ŋu abe woame eve. Suɖui woame eve hã le anyigba. Ekplɔ̃ le exɔ ƒe domedome. Zikpuia ɖeka le kpuie, ɖeka dzidzi.

Wo dukɔ deza ɖum. Wotsɔ la ɖe asi hewu ɖe ayame. Ŋutsu sɔhɛ aɖewo ƒoƒu, eɖewo tsɔ amagba ɖe ta hebla ta ʋi hetsɔ kpo tsɔ asi kɔ dzidzɔ kpɔmee. Wowu ekpoa ɖe aya me.

Ŋdɔ kaɖigbe, amewo wotɔ ɖe axa, nyɔnu abe ame ene ɖeka kɔ avɔ dzɛ̃ kɔ bla eƒe awu dzi hekɔ ɖeka kɔ da ɖe kɔme, mebla ta o. Wo ame etɔ̃ wobla ta.

Ameha aɖewo le mɔ zɔm. Woɖi le woƒe ŋuwo me, ɖewo lé woƒe viwo ƒe abɔ ɖe asi. Ɖewo kɔ ɖeviwo kɔ gba ɖe woƒe dzime. Akpa gbãtɔ wota avɔ ɖe ali.

Hatsotso aɖewo nɔ anyi ɖe takpekpe he nya me dzrom. Wo dɔwɔƒe ƒe nyawo me dzrom. Woƒe kplɔ dzia etsinono li, aha li. Wonɔ anyi ɖe zikpui dzi. Eɖewo hã ƒo asikpolui na wo nɔnɔewo ɖe woƒe nya si gblɔm wole ta.

Ameha aɖewo ƒoƒu ɖe woƒe aƒe ƒe ŋkume. Eŋu yibɔ aɖe hã le woƒe megbe eye agba woame ve hã le ŋua tame wo sia nuɖuɖuwo ɖe edzi be ŋdɔ na ɖui ne woaƒu. Ŋutsu aɖe le awu ʋi me hebɔbɔ vie. Nyɔnua ɖeka hã ele avɔwu me.

Keteke ʋu ɖo ƒe. Ketekea ƒe ŋkumea, wosi anɔ dzɛ kple anɔ ɣi. Ameha ɖe tɔ ɖe ketekea ƒe axa me hele foto ɖem. Wokɔ nɔnɔme tata aɖe ɖe asi. He ƒo nu tso woƒe dɔwɔƒe ŋuti.

Xɔtula ɖewo ɖo gakpo hele exɔ tu mee, wodo dɔwɔwu hetsɔ kuku ɖɔ ɖe eta, ɖeka eƒe kuku nye aŋutiɖiɖi ƒe amadede, wodo afɔkpa kple susu be gakpo matɔ afɔ ne o.

Dziƒoxɔ em ƒu anyi dzrebɛɛ. Amewo ƒo ƒu dziƒoxɔ ƒe nuwo fɔmee hele ame yawo pra fɔm dogo le afi ma. Akpa gãtɔa wole awu yibɔ me

Yevuwo woame etɔ̃ wova nuɖuƒe, nuɖuɖu vovovowo le ekplɔa dzi. Atikutsetsewo, ahaviviwo aha ɖeka enye aŋutiɖiɖi ƒe amakpadede ɖeka le ʋe le.